comme no biruɗani ɗo magasin ala gayi par ce que so tawi koye magasin codnoɗa en agriculture mawo wima o herbicide ko o waptu watte ko oɗo ko ɗum nafata oɗo bon aɗa wawi waddemo hayso taw bon ɓulleɗe gummima mais so taw bo pa* a yeehi e jeere a sodoyi a heeɓata bon voilà ko jeeyowo o tan jiiɗa technicien ayiyani karalla mum ɗum noon ko wawi woyede hen tan <hesitation> koyo wiye tan mo kala mo gandaɗa hoorema so sodi herbicide so taw bo pa* ko bder Goudiri ga ou bien hay so Tamba sodi <breath> ene wawi arde ha service départemental mi namno holno foti waɗede gati ɓama kalisma baɗa e hunde c' est pour bawa hebde hen hunde mais ɓama kalisma baɗa e hunde ko poɗɗa hebde ko gara bon barera ɗum * eko baɗɗa kalis o wona ɗum yiɗano ɗum noon <hesitation> so taw bo pa* comme onoon affaire <hesitation> service départemental <hesitation> agriculture <breath> onoon affaire moɗon presque gueɗe moɗon ko wawdemo bon appui et conseil e ligguey makko wawɓe heblude pour que o wawa wadde ligguey makko o heeɓa hen nafoore ɗum noon ko hunde go ganduɗa hoorema <breath> mi andi noon bo pa* <hesitation> o émission no waɗirani peut être que bon wassata bon heɗiɓeɓe peut être que bon reaction mataw ko yesso wonoyta peut être bon ma haw <hesitation> ma heddo wobɓe mo gandanɗa hoorema ɓe bawa noddudema pour que bon mo on bawa jokkodirde nofewi nofewi <breath> ɗum ɗon o min biyat tan <clears throat> Dj Kane so taw wonko woni ton par ce que waptu momin jogui o presque waptu o heedi <noise> <noise> <hesitation> 54 minutes <noise> jonnon min biyat tan <hesitation> taw bo para* <hesitation> aɗa jogui konngol mo kalanta bandiraɓe e baɗɗinali to banggal ndeema e baɗɗinali aussi to banggal changement climatique ewo ou bien to kala mo ganduɗa hoorema ene heeɓi hunde taw bon ene jaahli jomum bon koto banggal deema bo pa* eraago tan pour que jomumen bawa jokkodirde e mabɓe par ce que sa ari au niveau départemental <noise> ici koye service départemental gonɗa <noise> an e chef ma hono bon Saydou Ba <noise> onoon foof garɗon pour wawde wallude reemoɓe <noise> kala deemowo noon so tawi bon heɓi mo pa*so taw bon ene heeɓi probléme <hesitation> saɗa wawi werludeɓe heerago pour que ɓr cuusa arde e moɗon <noise> ɓe namdo mo pa* ko foti wodde e nafoore mabɓe to banggal ndeema

eyyi <breath> <hesitation> ɗum noon min biyata Tamsir a jaarama <hesitation> waptu mo min dokka o nder suudu radio ngo presque waptu o heedi <breath> eyyi jonnon min biyat auditeur uji ɗi bon min calmini mon min juurima on no feewi e honono Tamsir wiri ni <smacks lips> eyyi ko non <hesitation> kala mo ganduɗa hoorema sa soodi herbicide ma so taw mo pa* aɗa jogui caɗele ou bien a anda no waɗirte <breath> e bon peut être aɗa wawi ardude au service départemental de l' agriculture <breath> tawa ton soit kanko Tamsir Sabaly ou bien tawaton Saydou Ba <breath> maɓe mbwa wattudema e lawol pour ganda <hesitation> herbicide o no waɗirte <breath> mais kono mi joogui namdal cakkitingal bon poti waddema par ce que minen ko e pharmacie ji min goni e pharmacie <hesitation> e to leɗɗe jeeyete pour yimɓe mais ɓe wonko jiimi e pharmacie be a yiiɗi andude est ce que herbicide ne waɗi ɗum ɗon ko wiyate date de peremption par ce que won produit <clears throat> kala mo biɗa hayso taw ko to banggal ñamde ene waɗa hol waptu nde fewna e hol waptu mo de <hesitation> o gassata par ce que kala mo ganduɗa hoorema so taw ko leggal e leddi <hesitation> lekki wiya so taw bon a sodimo e waptu mum ɗi poɗɗa ñamde e ɓamdemo oɗon ko safaro mais so taw yettima waftu so ɓenni on happu tan hankkadin ko possone o wonta est ce que mi namdoto ma est ce que herbicide ne waɗi date mo ganduɗa hoorema o foti hutorede e hol date <hesitation> est ce que ne waɗi date to gasata aussi

eyyi ene wodi par ce que sa dari tan hono to banggal hôpital <hesitation> ko ɗum tagui ene haaɗa yimɓeɓe so bo p* jaaha nder beddaji codoya leɗɗe par ce que leɗɗe <hesitation> aɗa wawi sodde leɗɗe nder <hesitation> pharmacie e taw bo pa* ene waɗi date mo gandanɗa hoorema <hesitation> nde foti ɓamede oɗon bon itte momte take itte take fitte take watte take ko on date tan no ɗum fewnira ni o waptu nde poɗɗa ɓamdemo so ɓenni on waptu tan hankkadine bon so tawi koye dépôt pharmacie woni ma ɓame watte nokku goɗɗo mais aussi bon e herbicide aji codateɗi e marché loumo en e goɗɗumen won sahaji a tawat ni date o ne ɓenni taw jomum en ene pitti ene mbaɗi hen oɗo kesso ɗum foof ko <hesitation> sa sodoyimo par ce que bon sa wiyama ko herbicide codɗa a waɗi ɗum e leydi ma <breath> biɗa bo pa* ko huuɗo ɗum foti haɓade o haɓata huuɗo par ce que ko tampere tan wawi addandema so taw bo pa* e conseil est ce que ene waɗi perspective avenir <hesitation> soit bo pa* ko soynete e hono ɗe <hesitation> mo wuuri est ce que <hesitation> service départemental développement rural ene waɗi e hoore mum addude e Goudiry gayi magasin taw mo ganduɗa hoorema ko toon engrais yeyete herbicide yeeye et en même temps taw ene waɗi technicien mo ganduɗa hoorema ma waw wide reemowo o koni waɗirte o koni yeyrete o ko o waktu watte e jomum heɓa hen bo pa* bagguinali taw ene wawi wonande jomum <hesitation> deemowo o nafoore est ce que o service ene waɗi ɗum e hakkille muɗum

<hesitation> miɗi andi tan so ɗum ɗo heɓama tan <hesitation> ɗum ko hunde ganduɗa hoorema ma waw wallude yimɓeɓe no feewi no feewi <breath> eyyi ɗiɗo derniére question mo namdogol cakkito o min mbawi widema <hesitation> soit bo pa* ko o waptu joni min goni waptu le 6 juillet e nder 6 juillet <hesitation> o date momin goni o so taw bo pa* ko to banggal awdi <clears throat> hol variété ji hol <hesitation> awɗele mo ganduɗa hoorema taw ene wawi awede o waptu joni ha fin du mois ha lewru o mayoya par ce que bon biɗen jogui makkari biɗen jogui suuna biɗen jogui gawri biɗen jogui bon guerte mais oɗo waptu joni bo pa* holko foti <clears throat> holko wawi awede tan to banggal <hesitation> ndeema taw bo pa* ma wat nafoore no fewi o wattu ɗo gonɗen 6 juillet

<hesitation> no oto ni carte grise

certifiées

o suyat

eyyi voilà Tamsir a jarama a juurama a yettama <breath> e bandiraɓe heɗiyankoɓe biɗen gandi <hesitation> yewtere nde vraiment waɗi fayida no fewi eyyi kono noon waptu momin dokka e suudu radio ngo presque waptu o heedi joni mi miɗen calmina on miɗen juura on miɗen jetta on <hesitation> Tamsir yadema halyude encore bon mamin kalnu auditeur uji ɗi <breath> hol ñade kadi min pottoyta minpotta gay kadi pour wadde emission goɗɗo hol ñade alarba <hesitation> eyyi alarba 20 heures kadi min ɓama min ɓama waptu 8 heures jamma 8 heures ha 9 heures voilà

bon jomum yo andu so Allah jaaɓi ñade alarba jamma alarba <hesitation> 8 heures pile mamin garga kadi min baɗaɗo émission encore ko fati to banggal ndeema e minen e technicien amen e karalla amen hono biyateɗo <hesitation> Tamsir Sabaly e liggodtoɗo mo dal service département du développement rural <hesitation> mo Goudiri kanko e responsable meɗen hono biyateɗo Saydou Ba ko kamɓe gondi agriculture Goudiry <inhales> bandiraɓe heɗiyankoɓe on jaarama on juttama <breath> min biya on tan <hesitation> bon vraiment <hesitation> émission o bon waɗi fayidaa <breath> kono noon <hesitation> comme que radio ina waɗi waptu waptu o heedi joni mamin dokkodir rendez vous ñade alarba so Allah jaaɓi <breath> on jaarama heɗiyankoɓe min calmina aussi technicien amen <breath> Dj Kane balluɗo min wadde ligguey o no hanniri ni ɗum noon onn jaarama on jettama on jurama